Loko tsara tarehy anankitelo : loko maitso voalohany , loko fotsy faharoa, loko mainty fahatelo. Ireo loko ireo rehefa mitambatra dia manome an'itỳ sary ity, tsara dia tsara tokoa.

Lehilahy iray mipetraka anatina rano ; manao lobaka mavo izy, manao pataloha, ary manao kapa ; milalao finday sy mifoka sigara no hitantsika eto amin'ity sary ity.

Tokom-boatabia mena mipetraka eo ambonina harona plastika mainty. Ny voatabia dia voasokajy ao anatin'ny voankazo izay azo hohanina manta ary azo hohanina handrahoana ihany koa.

Arabe midina amin'iny andohan'analakely iny. Eny amin'ny fandehanan'ny mpandeha dia misy ireo mpivarotra amoron-dalana. Misy olona maro mifamezivezy, misy fiara maro mifamezivezy. Ny andro dia mazava.